Omwana ayemeleire. Availe akateteeyi kali mu langi ey'omusaayi emyufu. Availe sikati eli mu langi ndhirugavu. Einhuma gh'omwana waliyo amanda, einhuma ere waliyo omwana oghundi ghabayo nh'abasaadha babiri batyaime. Mumbali ghano waliwo akatebe.

Amaadhi g'ennhandha galimu amayengo mangi, kumbali eliyo emiti mingi mu maadhi mulimu amabaale.

Engoye nhingi dhiri kubugugha edhindhi dhiri kubisenge edhindhi badhizinze badhita muntebe dhiri mulangi edhendhaghulo

Omukazi abeese omwana ku kumongo. Ku mutwe yetwiiseku eitooke, eitooke elyo alityamiza ku lulagala. Mungalo edh'omukazi agemyemu dhuuma. Mumbali ghaliyo ebigogo.

enhumba nnene ino, einhuma ghe nhumba eriyo ensozi mpanvu, dhiriku eisubi, dhiriku ekibira. mu maiso g'enhumba ghaligho amaato.

Enhumba dh'eisubi dhili ibili. Kuliku omulyango, mumbali ghaligho emiti mingi ghaligho nh'ebigogo

Amayumba asatu galize kulugudo, ghamberi ogha mayumba okumpi nho lugudho ghaligho obutebe bwebapanze agho enhumba eri mumagati eriku epiki piki enhumba eri kumbali kumukono omugodha mumaiso gayo ghatyeime gho abantu, enhumba eidhi eri mulangi mmyufu eriku ebigambo

Amayumba maangi mulimu amanenhe einho, amaghanvu age beese ghaligho emiti mingi, eghala ghaliyo ensozi nnhingi ghaligho ghe bataire emotoka nga badhemereiza agho.

Obunhonhi buli bubiri buli mulangi edhendhaghulo bwemereire kukati ,akati ako kaliku obukola obukola buli mulangi ya kiragala

Abantu bangi n'amammotoka mangi. Ghaligho enhumba empanvu ghabagho enhumba entontono. Aye emmotoka mulimu enhenhe mwabamu entono

Omusaadha makanhika nga alikanhika amasanhalaze avaire ekofira ku mutwe era eri mu langi ya kyenvu, avaire esati.

Engalo dh'omuntu dhigemye mu mwanhi. Emwanhi badhitweileku obukuta kungulu. Emwanhi dhili mu langi ya kisitaka. Mulimu nh'endhirugavu ntonotono.

Amagyani mangi galimu enkuubo. Kumbali ghaliyo emiti mingi.

Embuzi itaanu, dhiri ku nsiko. Kunsiko kuliku eisubi, liri mu langi ya kiragala ghaliyo omuti einhuma.

Omuntu ali ku akasozi ghaigulu ye twise ekifulusi alitambula kumbali gho lugudho ghali tambulila ghaligho omuti munene inho.

Abantu bangi bali kunhandha abandhi bemeraire abandhi batyaime, aye abandhi! abali mumaadhi! abali kuvuba ghaligho omukyanga kumbali okwenhandha abandhi bagemye emiti mungalo.

Omukazi ayemereire, mumaisoge ghaligho amatoke, asibyeku ebitambala ku mutwe avaire egomasi. Einhuma ghaligho emidhala gye nhanha ghaliyo abantu. Ghaliyo emiti, amayumba nha baana.

Omuntu atyaime ghansi avaire engoye. Olundi luli mulangi ya kiragala olundi luli mulangi emyufu. Avaire engaito diri mulangi ndirugavu aninye kugabale

Abakazi babiri batyaime mu katale, mulimu ebirime bingi, mulimu amenvu, mulimu enhanha, obutungulu, nebindhi bingi ebirime, babityamiza ku bimeeza.

Amaato mangi gali ku nhandha ghaligho abasaadha abemereire kumbali kuliku eisubi ne kumaadhi ere ku nhandha yoona ghaliyo eisubi.

Abasaadha bali bana, batyaime mu maato aye oghundi abonekaku kitundu, abonekaku mugongo. Amaato gali ku maadhi. Oghundi avaire enkofiira eri mu langi ya kyenvu agemye enkasi.

Omukazi atyaime ghansi ye bwikieire akatambala, akatambala kali mu langi eya kisitaka.

Omukazi alikuba omwana akaama, omukazi alina enviri nhingi, n'omwana alina enviri nhingi, omukazi availe olugoye olwaghaigulu liri mu langi nderu. Olwaghansi luri mu langi ndhirugavu. Alinha akasagho mu nkendhe omwana avaire olugoye ghaigulu luli mu langi ndirugavu omwana alina enviri nhingi.

Amayumba mangi inho emiti mingi. Waliwo oluguudho kuliku emotoka diri tambula ningi, kwabaku na bantu aba tambula boona bangi

Ensolo inha dhiri ku nsiko ghaligho obuti ghabagho nhe eisubi aye eisubi ikalu nho obuti obundhi bukalu, obundhi kuliku amakoola agali mu langi eya kilagala ekitegeza nti agandhi mabisi, obundhi obuti bubisi.

abasaadha bana bali ghaigulu kunhumba bali kusereka. Mumbali ghenhumba ghaligho omuti. Omusaadha oghundhi atyaime ku muti abasatu bemereire.

Amayumba mangi, kuluya muluya ghaligho engoye badhitaire oba badhanhike ku bughuuzi, ghaligho eisubi muluya. Kumbali enho eriyo kasasiro ghaligho omwaala ogutwaala amaadhi.

Abaana bavaire engoye edhaisomero bali kunhwa maadhi oghundhi agagemye mungalo atere kumunhwa oghundhi akanhaba mungalo aye bavaire engoye edhifanhaganha omughala avaire ekiteteyi, omulenzi avaire esaati n'empale, empale eri mulangi yaigulu.

Enhumba eri ghansi mulukonko ghaligho eisubi lingi aye mwiisubi mulimu enkubo. Enkubo edho dhiri mulangi yakilagala omugemu nheisuubi liri mulangi yakilagala kumbali okwnhumba kuli emiti ghaigulu kunhumba ghaligho amabaati meru

Emiindi ya minhwa entanu bagityamisa ghansi eri mulangi ndhirugavu ghetyaime ghali mu langi ndheru .

Emmotoka dhemeleile kumbali kw'olugudho. Ku lugudho kuliku epiki eri kutambula. Ghaligho emiti mingi. Ghaligho akapande kali mu langi mmyufu kaliku ebigambo. Ghaligho omuntu ayemeleile.

Omusaadha ali vuga ekitulakita kinhenhe inho ghaligho oghundhi ayemeleire kumbali, kumbali eliyo ennhumba. Kili mu langi eya kyenvu omugemu, kiliku ebigambo.

Abantu babili bali tambula, kuliku omukazi nh'omusaadha. Omukazi abbedhye ensagho ku kibegabega kye, avaire enkofiira.

Enhumba nhenhe, eliku amabaati ghaigulu. Gali mu langi ya kyenvu omugemu. Eliku ekisaagati, kuliku ka wankakyi katini. Ghaliwo omuti kumbali.

Enhumba dhili ibili, ghaligho abaana babili, ghaliyo omuti omughanvu aye enhumba ghaigulu ghaliyo eisubi. Mu luya ghaligho embuzi okumpi nh'abaana ghaligho ekidhomolo.

Omuntu ayemeleile ghaigulu ku lwazi ghansi eliyo amaadhi. Olwazi lughanvu luli mu langi endhilugavu amaadhi gali mu langi ndheru

Engalo dh'omuntu omukulu, dhigemye ku dh'omwana omuto. Omwana bamuvaziiza olugoye luli mu langi ndheru.